Ehangano moNamibia ndjoka lya tseyika nawa Hollard oli li tali gandja ekwathelo kombinga yiikwa niipangitho . Onkene ngele owahala okukala gumwe gomwaambono inda kehangano hoka wuka pule uuyelele wagwana po.

MoNamibia omu na omahala ogendji gomalandithilo nomahala ngano ohaga landitha iinima ya yoloka. Ngoye ngu wu li omulandi ongoye owala ho hogolola kutya owa hala okuya mositola yini.

Ombaanga moNamibia ndjono hayi ithanwa Nedbank, ombaanga ndjono yina iitayi moNamibia koonono. Mono muna oshitayi shoko Groove mall tashi wilikwa ku Martha Negonga

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa bank Windhoek moNamibia oyi lilepo oshilongo noyasimaneka uulongelwe wokaana oka Namibia. Onkene oya gandja iimaliwa oondola omiliona omilongo mbali naheyali.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na ofanditha yokila yoku talaleka ndjoka hayi ithanwa 'Deffie'. Tayi monika koondola dha Namibia omayovi ga heyali omathele ga hetatu omilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu mboka aanangeshefa oyo haya kala yena iimaliwa oyindji yeyi longa nuudhigu. Onkene ngele ya likola iimaliwa yawo oha yeyi pakele muupandi, opo ye keyi tule koombanga.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank oyina etseyitho lyuuka moshigwana, kuuyelele wagwedhwapo dhengela onomola ndjika yongodhi 0819592222.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB, oya gandja iimaliwa omayovi omathele geli gatano kehangano lyuunona mbono opo tawu koko.

Ombanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa oNedbank otayi tseyithile oshigwana kutya ombanga oyotu ndjoka koshitayi shaGrove mall opuna omukwatheli ngoka ha ithanwa Martha Negonga.

Aantu yongaashingeyi oye hole omahala gawo ga opala, go oga yela, nonkene ngele owayi momagumbo unene ngaa ngono geli moondolopa, ohaga kala ga opala ga tulwa niitafula mbyoka yina omiti.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ka kala yina iinyangadhalwa mbyoka tayi ka kala yili koshiputudhilo shopo mbanda mo Namibia nosho woo koshiputudhilo shopaunongononi ano o Nust.

Iimaliwa oyili yasimana moku kalamwenyo kwetu, molwashoka oyo hatu longitha tu kandulepo omikundu dhetu. Ngaashi oku landa iikulya, oku landa iikutu noshowo oku futa oosikola dhuunona.

Ombanga ndjoka ha yi ithanwa NEDBANK ota yi halele omayambeko omawanawa kumeme omupelesintende gwaNamibia ngoka ha ithanwa ndohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Ombaanga ndjoka ha yi ithanwa Standard Bank oyi li ya gandja omayambidhidho metondoko lyaanuulema kosikola Dagbreek, ano osikola ndjono yina aanuulema ongele opamadhiladhilo nenge opaushitwe.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa ombaanga yaVenduka oyili yi ihanena oshilongo ashihe. Hoka tayi monika komahala ngaashi Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmashoop, Oshikango nosho tuu.

Ombaanga ndjika ya Bank Widhoek oyili yina iitayi oyindji mo Namibia. Moka mwa kwatelwa omahala ngaashi Eenhana, Maroela mall, Rehoboth, Outjo, keetmashoop, Oshikango nosho tuu.

Omahala gomalandithilo, ohamu adhika aantu oyendji taya kongo iinima mbyoka ya hala. Nomahala ngano oga tungwa ga tungikika, oshoka ohamu kala muna uuyelele ano omalamba golusheno.

Omahala gomangeshefelo omahala ngoka haga kala taga monika nawa . Go ohaga kala ga yela mo ohamu kala muna uuyelele wolusheno . Ano ngele owe ende mo lotango kehe ethimbo oto kala owala wa hala oko toyi.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyo yina aantu taya ende niitopolwa , taya ende taya gandja omauyelele shinasha nombaanga oyo tuu ndjoka.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa nedhina Nedbank, otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu oku kala wuna ongodhi yoye, noto vulu oku kala to tala kombaanga nenge nditye kepeko lyombaanga ndjoka.

Kombanda yevi okuna aantu mboka ya yambekwa moonyala na unene aantu mbano ohaya kala koosikola dho paungoba opo uunongo wawo wu hume komeho naantu mbano ohaya ndulukapo iinima ya yoolokathana ngaashi iitafula noosikopa.

Ombaanga yomoNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi tseyithile oshigwana, osho wo okuhiya oshigwana shi wayimine ombaanga oyo tuu ndjoka, mesiku ndyoka tali ka kala po lyomalanditho.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayi lombwele aalongithi yawo, opo kaaya kale momikweyo ndhoka omile ya hala oku tula ko iimaliwa, ano otaya vulu oku kala taya longitha uushina mboka wu li pondje.

Monamibia omuna omahala go malandithilo nenge nditye oositola aanafaalama nenge oositola ndhoka dhi ihanena oshilongo . Omahala ngono ohaga monika ngaashi moshilandopangelo moondoolopa ngaashi oshakati nenge Ondangwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oyi na omauyelele ngoka taga gandjwa, onkene ngele owa hala okuuva uuyelele oto vulu okudhengela konomola ndjika: 0612998883.

Ombaanga MoNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank otayilombwele oshigwana kutya oyina ofanditha lela yiitukutu yomaludhi, ngele owahala okulandako inda wuki italeleko kutya owahala okulanda yini.

Aantu momagumbo oyeli ya opaleka oondunda dhawo. Oondunda dhi shi okuya paantu noku zapo ano oondunda dha tulwa iipundi noshowo iitaafula.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi halele omayambeko omukwashigwana gwedhina Martin Jeckonia shoka asindana oshipatululo she shohauto.

Kapena naana oshikulya shoka shasimanekwa moNamibia shivulithe omboloto, oomboloto dhino ohatu dhilongitha okudhilya ongulonene ngele tatuyi kiilonga nenge koosikola nenge tutule muumbaki wuunona.

Ombaanga oyo tuu ndjoka moNamibia hayi ithanwa Nedbank otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu okukala to tumu iimaliwa nokunana iimaliwa to longitha ombaanga oyo tuu ndjoka.

Ehangano ndoka hali ithanwa Avo olya pewa ofanditha lela kombaanga yo Nedbank , Nofanditha ndjino kehe koshinima okwaza oopelesenda dhili omilongo ntano.

Iipundi, iitaafula noosikopa oyili hayi ndulukwa, hayizi momiti dhoka hadhi hongwa naantu mbono aanongo oyo yeli haya hongo iihongomwa mbyoka.

Ombaanga MoNamibia ndjoka ha yi ithanwa standard Bank, ota yi lombwele oshigwana kutya, oto vulu oku patulula epandja lyoye lyopaumwene, mombaanga oyo tuu ndjoka nda zi noku tumbula.

Mo Namibia omuna omahala ogendji goma landithilo, no mahala ngano ogena owala kutya ohaga landitha shike , ndadhini okutumbula opuna oostola shimwe hashi landitha owala iikulya omanga oostola dhimwe ohadhi landitha iizalomwa.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa standard bank. Ombaanga ndjoka ombulawu molwaala. Onkene otayi lombwele oshigwana opo shi gandje oma hokololo gawo geli molwaala olumbulawu. Nomusindani omunelago otaka pewa olupandu .

Iimaliwa nenge nditye iisimpo, oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu, molwaashoka oyo hatu longitha tu lande iiyelelwa, noshowo okutuma uunona wuye koosikola.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Widhoek, oya tumine eyovi ko musindani omunelago ngoka ha ithanwa Maggie Rose Jacob mesiku lyohole. Oye azimo omusindani.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho nakehe oshilongo ohashi yoolola oshimaliwa shasho shi ikwatelela kutya olwaala olwatya ngiini naashoka sha thanekwako.

Ombaanga yoBank Windhoek, otayi kakala yi na oshinyangadhalwa, shoka tashi ka kalako momasiku omulongo gaMaalitsa, omwedhi, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali naga hamano, tashi kaningilwa koshiputudhilo shopombanda shaShakati.

Ngele owa tokola okukatula iimaliwa yoye kombaanga to longitha eshina ndyoka lyokombanda owa pumbwa okuya nale wa tula iimaliwa yoye melandulathano opo kuuka kwate olule.

Oweshi koneke ngaa kutya ombaanga ndjono hayi ithanwa Bank Windhoek oto vulu oku yi longitha nande ku na sha okakalata, to longitha nee neshina lyawo ndyono ha li kala pondje, ko okoshali.

Omiti odhi li dha simana molwashoka ohadhi vulu okuhongwa, e tadhi eta po iinima oyindji ngaashi iitafula noshowo iipundi. Iipundi ohayi longithwa moosikola.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB oya ndhindhilike oku kengelelwa kuli mokati koshigwana, taya longitha ombaanga ndjoka, onkene oto kunkililwa opo kuu kale to gandja uuyelele woye.

Ehangano ndyono ha li ithanwa WesBank ota li tseyithile oshigwana kutya oli na ofanditha yiihauto ndjoka ta yi ka kala ko. Onkene ngele owa hala oku uva uuyelele wa gwana po, inda kehangano ndyoka.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyi na uuwanawa owundji moshigwana. Uuwananwa wumwe owo mboka tawu gandja omalusheno ngoka haga ziilile ketango.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek, oyi li yi lile po oshigwana. Otayi londodha oshigwana opo, ngele wu na oshitukutuku wu kale to hingi nuukekeka opo mu ka thike hoka mu uka.

Ngele owuna egumbo lyoye lya mbwalangandja, alikana matukila komahala gomalandithilo hoka ha ku monika iinima oyindji to vulu oku tula megumbo lyoye ngaashi; omatyofa nosho woo iitaafula.

Uuyuni sho wahumu komeho momagumbo ogendji oto adhamowe iinyanga mpoka hapu kundilwa aayenda. Ihe omuna omahala ngoka haga kala ga ga longekidhilwa oku kundila aayenda hamu kala muna iitafula noshowo iipundi.

Ombanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana opo shi kuthe ombinga methigathano ndyoka tali ka kala ko nomusindani omunelago oteki isindanena okambo ke hoka kashangwa Millionaire in the Making.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank oyili yi lile po oshigwana nota yi nyanyudha oshigwana, molwaashoka ohayi vulu oku gandja omukuli mo magumbo koshali ngele sha pitikwa.

Owahala oku kiiyuvitha nawa po kuya pomahala gi ili nogi ili ashike oshimaliwa itoshi gwanitha? Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi gandja omu sholondondo guli pevi lela ngoka tagu vulu oku ku kwathela molweendo lwoye.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina iinima oyindji tayi landithwa kofanditha elelanenge nditye kombiliha moka muna iinima yimwe tayi monika koondola dhaNamibia omathele gane, omilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina ofanditha lela yokashina hono haka gandja uupyu taka monika owala koondola dhaNamibia eyovi omathele gahamano noondola omulongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyina oshinyongadhalwa shoka tashi ka dhanwa, onkene otayi hiya, opo muka wayi mine nongele owa pumbwa uuyelele wa gwedhwa po inda koshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka, ndjoka yi li po pepi nangoye.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya oto vulu oku longitha epandja lyombaanga yoye oku kala to tula ko iimaliwa.

Otandi ku lombwele kutya aantu oyena uunongo wa yooloka. Opuna aantu yamwe mboka yena uunongo moonyala nohaya vulu okunduluka po iinima ya yooloka ngaashi iitaafula mbyoka haya hongo momiti.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana opo ya kale taya hingi iihauto yawo yena oshimpwiyu, taya mono ngaa kutya oohauto odha za puudhigu .

Ombanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa OBank Windhoek oyi na oshinyangadhalwa shokuyoga momeya ano ngele owa hala okukutha ombinga oto vulu okukiishangitha e to wayimine yakweni.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa standard Bank , ombaanga ndjoka hayi vulu okugandja omayakulo ogendji , ashike otayi tseyithile oshigwana opo yihulithe po okuninga kehe shimwe shoka taya mono oshoka, omatumwalaka gamwe kage shi gothaathaa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo kwetu molwaashoka oyo hatu longitha okutuma uunona wuye koosikola nenge tulande oompumbwe dhetu dhesiku nesiku.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Nedbank, otayi tseyithile oshigwana opo shiya wayimine sho taya kakala yena esiku lyiipindi. Otashi ka ningwa momasiku 28 Juni 2025.

MoNamibia otu namo iimaliwa yomafo yayolokathana. Oku za koodollar omulongo sigo okoodollar omathele geli gaali. Noodollar dhino oto dhi yolola shi ikwatelela komalwaala gadho.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina FNB, otayi lombwele oshigwana kutya omuntu ino pumbwa oku kala to gandja uuyelele woye wopaumwene kombinga yepandja lyombaanga oyo tuu ndjoka.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamwenyo komuntu. Onkene ngele owa mono iimaliwa ino pumbwa okuyi dhanena. Owu hole ngaa hokuthamo shoka shili sha simana ngoye to kuthapo ngaa shimwe natango wuki iyivithe nawa oshoka oweshi longa nuudhingu.

Iimaliwa oyili ya simana kaantu ayehe, molwaashoka oyo hatu longitha olundji okulanda oompumbwe dhetu dhesiku nesiku, ngaashi okulanda oothewa tu vule okuyoga iikutu yetu nosho wo omalutu.

Aanangeshefa oyo yamwe mboka haya longo iimaliwa oyindji, hashi zi puudhigu ano poonkondo. Onkene ngele ya longo iimaliwa yawo, oye hole haye keyi pungula koombaanga.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na etseyitho lya uka moshigwana, nuuna wa ka kala wapitililwa po ke tseyitho ndika, oto vulu oku dhengela onomola ndjika yongodhi 0612992222.

Ngele owuna egumbo lyambwalangandja alikana matukila komahala hoka haku adhika iinima oyindji iiwanawa, moka mwakwatelwa iitaafula noshowoo iipundi.

Otuna omaludhi ogendji giimaliwa. Iimaliwa yimwe iikukutu omanga iimaliwa yimwe oyomafo, ka kele kwaashono iimaliwa ayihe ohayi longithwa owala oshilonga shimwe.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyili yililepo aakwanezimo lyoye onkene otovulu okutota epandja hoka tokala topungula iimaliwa yoye noto vulu okukeyi longitha ngele gumwe gomaakwanezimo ahulitha.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana, nenge nditye otayi kunkilile oshigwana opo shikale sha lungama, opo kaashi kale tashi gandja uuyelele washo wopaumwene kombinga yoombaanga.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana, kutya otayi ka kala yi na ethigathano ndyoka tali ka kala po okuza momasiku gatatu sigo omilongo mbali naga hetatu gaFebuluali. Omusindani omunelago otaka mona oodola dhaNamibia eyovi.

Omiti odhi li dha simana molwashoka ohadhi vulu okuhongwa dhi ete po iitafula. Iitafula oyo tuu mbino ohayi longithwa okutenteka po iikulya uuna aantu taya li.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana tayiti owapumbwa okukala wakoneka ondjila ndjoka hohingi esiku nesiku nenge ndjoka tuu ho ende.

Iimaliwa oyi li ya simana mokukalamwenyo kwetu, oshoka iimaliwa oyo hatu longitha ngele ta tu landa iiyelelwa yetu momagumbo noshowo oku landa oompumbwe dhetu dhesiku nesiku.

Oombaanga yotango yopashigwana oyina oshinyangadhalwa shoku dhana etanga, shoka tashi kakakako. Ngele owa hala okutseya kutya otashi kakalako uunake, inda poshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka shoka shili popepi nangoye.

Ombanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana kutya opena etumwala ndjoka tali tondoka komalungula kaalina oshili onkene ngele owelimono li idhimbika.

Iimaliwa kayina kutya ohayi zi peni onkene ngele owa mono kehe ompito tayi etapo oshimaliwa shiwayimina, opo wu vule okwiimonena sha gweye wu vule okulanda oothewa.

Oweshi koneke ngaa kutya kehe oshilongo oshina ongushu yiimaliwa yiivule? Shi ikwatelela koshilongo noshilongo. Onkene oto vulu oku landa oshinima shoye kombiliha elela, shoto keshi landitha moshilongo shoye otashi kakala shina ondilo.

Moshilando pangelo, momahala ngono gomalandithilo, oha mu kala mu udha ndo, unene tuu esiku aantu ya mona oondjambi dhawo. Aantu oha ya yi mondoolopa, ye ki uyuvithe nawa pamwe naakwanezimo yawo.

Ombanga moNamibia ndjoka yotango moshigwana, otayi tseyithile oshigwana kutya ngele ongoye wuna ongeshefa noho longo nuudhiginini otayi vulu oku kuwathela.

Aantu mboka yena uunongo moonyala, ano mboka ha vulu okuhonga omiti, ohaya vulu okundulukapo iitentekwa mbyoka hayi kala yili momagumbo yatulwa iimeno noshowo iinima oyindji ngaashi omambo

Ngele ouli megumbo no wuna oshinima weshi pumbwa kuuna kutya otoshi adha peni, onda inekela kutya ngele owa yi kehala lyomalandithilo ito vulu oku zapo inoo mona shoka to kongo.

Kombanda yevi oku na aantu yena uunongo wa yooloka. Yamwe oye na uunongo moonyala, onkene ohaya vulu okunduluka po iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omatyofa.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, ombaanga ndjoka yatotwa nale ashike ihayi shuna konima oyo owala natango tayi yakula oshigwana ngaashi yakala.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjono hayi ithanwa FNB, otayi lombwele oshigwana kutya, uuna wa longa nuudhiginini mongeshefa yoye, otayi vulu okuku yambidhidha pashimaliwa opo wu hume komeho.

Kombanda yevi oku na aantu mbono ye na uunongo, uunongo wa yoolokathana, yamwe oye na uunongo womoonyala mono haya vulu okukonga omiti, taya nduuluka po iinima ya yoolokathana ngaashi iitaafula nosho woo iipundi.

Iilongo aihe oyina kutya ohaya longitha iimaliwa yawo . Niilongo mbika ongushu yiimaliwa inayi faathana .Onkene uuna ngele toyi koshilongo shimwe owa pumbwa oku shendja oshimaliwa shoye wushi tule moshilongo shoka toyi.

Ombanga oyo tuu ndjoka moNamibia hayi ithanwa Standard Bank otayi lombwele oshigwana kutya otayi gandja uukalata wawo nowu na uuwanawa owundji omolwashoka oto vulu okulongitha uukalata mbuka ngele wa yi mehala lyokulandithila lyondumba.

MoNamibia omuna omahala ogendji goma landithilo. Noma landithilo ngano kehe ositola oyina kutya ohayi landitha shike. Oositola dhimwe ohadhi landitha iikunwa noshowo iikulya. Omanga oositola dhimwe ohadhi landitha owala iizalomwa.

Opena omahangano gamwe ngoka haga kala gena ofanditha hayi kala ko, unene ngaa pethimbo lyuupyu. Nehangano ndino hali ithanwa WesBank olina ofanditha ndjoka tayi ka kala ko yiitukutuku.

Iitenda yanekulu andi popi iisimpo ano iimaliwa. Oyi li yasimana mokukalamwenyo kwetu molwashoka oyo hatu longitha tu vule oku tidha po ompumbwe dhetu.

Muuyuni omuna iilongo ya yoolokathana . Niilongo mbino ohayi longitha iimaliwa yawo shi ikwatelela koshilongo, onkene iimaliwa oya simana uuyuni awuhe.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, otayi ka kala yi na oshinyangadhalwa tashi ka ningilwa kOkahandja Mall metitano momasiku gatatu gaKotooba, omumvo omayovigaali nomilongombali nantano.

Momakuti ohamu kala ngaa mwatulwa omahala gomavululuko, ano ngele ongoye owuli omuyendinandjila na ngele waloloka molweendo loye mokuti mono oto vulu ngaa oku itsapo oshipundi hoka tovulu okuvululukilwa.

Ombaanga moNamibia ndjoka ndjoka hayi ithanwa Standard bank oyi na uuwanawa moshigwana. Ngele ongoye gumwe gwo mwaamboka wa hala okumona uuwanawa wombaanga oyo tuu ndjono, talela po oshitayi shombaanga ndjoka, shoka shi li popepi nangoye.

Iimaliwa oyina omadhina ogendji ohayi ithanwa wo iisimpo nenge iitenda yaNekulu. Iimaliwa oyina omutse gwomuntu, ano ohayi zi puudhigu.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya oto vulu okukutha ombinga methigathano ndyoka tali ka kala ko. Omusindani omunelago ota ka sindana okakalata komahooli hoka ke na ongushu yooN$ 1000.

MoNamibia omuna omahala ogendji gomalandithilo, nomomahala gomalandithilo ohamu kala aantu mboka taya landitha taya gandja omauyelele kaantu mboka ya hala oku landa sha.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi lombwele oshigwana kutya uuna wahala oku tameka epandja lyoye lyombaanga oyo tuu ndjoka, kuna kutya oto pulwa ondando yi thike peni, kehe gumwe okwa taambiwa ko.

Iimaliwa oyili pamaludhi momaludhi shiikwatelela koshilongo noshilongo, noyili hayi yoololwa kwaashono shili sha thanekwako, ashike iimaliwa ayihe ohayi longithwa sha faathana.

Uuyuni sho wahumu komeho aantu oyatonata noyaningi oondunge noyandulukapo omashina ngoka hagavulu okulongithwa uuna aantu taya tula iimaliwa koombaanga dhawo.

MoNamibia omuna omahala ogendji gomalandithilo, nopomahala mpano ohapu adhikwa iinima oyindji tayi landithwa ndadhini oku tumbula omapaya noshowo oondjato.

Owe shi koneka ngaa kutya onbaanga ndjoka yomoNamibia yedhina Standard bank . Oto vulu oku tumina ko omuntu to longitha ashike ongodhi yoye.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi gandja omapandulo kaasindani aanelago yeli ya tatu. Mboka ya yambukile moshilando pangelo mo Venduka.

Aantu mbono yaya koosikola dhapaungomba oya za po nuunongo. Uunongo wawo otaye wu longitha moshili, onkene otwa adha omuntu andulukapo iikwatelwa yomomagumbo.

Iimaliwa ohayi longwa nuudhingu, onkene omuntu owa pumbwa okukala ngaa ho pungula po yimwe ngele wa tompola po shoka wa adha. Ano yimwe toyi longitha po ngaa manga yimwe toyi pungula.

Omuntu ino pumbwa okukala wuna iimaliwa yoye ya halakana, onkene owa pumbwa okukala wuna okandjato moka tokala wapungula iimaliwa yoye.

Aantu mboka ya ilongela iinima yopaungomba, oyeli haya nduluka po iinima oyindji. Haya vulu okulongitha omiti etaya hongo iinima mbyoka yokukwatela iinima momagumbo.

Ombanga moNamibia ndjoka tayi ithanwa Ned Bank ota yi tseyithile kutya oyi na oshinyangadhalwa shoka tashi ningwa shelanditho lyoohauto yi li kombiliha lela.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile oshigwana kutya otaya kakala yena omambakumbaku goko sitola yo John Deere, ngoka taga kakala taga mbakulile aantu omapya gawo.

Oweshi koneka ngaa kutya ombaanga oyo tuu ndjono hayi ithanwa Bank Windhoek oyina omashina goku tula iimaliwa nenge goku nana iimaliwa kondje? Onkene nee otayi lombwele oshigwana, opo shi ka tale kutya iinima ohayi ningwa ngiini.

MoNamibia omuna aantu yena uunongo wa yooloka thana yamwe oyena uunongo moonyala. Opo nee yakwetu yahume komeho otuneni owala okuya kwathela ano tatu yalandeni shoka yandulukapo.

Iimaliwa oyi li ya simana oshoka oyo hatu longitha okulanda iikutu opo tu zaleke omalutu getu yo natango oyo hatu longitha okulanda iilya tu paluthe omalutu getu.

Muuyuni omu na omahala gomangeshefelo nenge omahala gomalandithilo. Momahala muka ohamu adhika iinima oyindji tayi landithwa ngaashi iipundi noshowo iitaafula.

Iimaliwa oyi li pamaludhi, yo natango oyi vulathane. Ya tamekela moondola ntano, tayi yi moondola omulongo, omilongo mbali, omilongo ntano, ethele, omathele gaali nosho wo omathele geli gatano.

Muuyuni omuna omahala ogendji gomalandithilo. Nomahala ngano ogendji ogena kutya ohaga landitha shike. Ano ngele ongweye wuli omulandi ogwe owala to hogolola kutya owa hala mositola yini.

Ehangano lyoka hali ithanwa WesBank otali tseyithile oshigwana kutya. Mehangano omo tuu moka omuna iitukutuku lyoka tayi ka landithwa kombiliha lela pethimbo lyuupyu.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek ohayi kala yina omathigathano. Nethigathano lyotango okwali lya isindanenwa po kuTangeni, etiyali tali isindanenwa po kuKavari netitatu olya isindanenwa po ku Petrus.

Oombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank otayi tseyithile oshigwana opo shikoke pamwe nayo mokukala wuna oombaanga yoye yopaumwene mpoka topumbwa okukala wuna okakalata.

MoNamibia omu na omahala ogendji nenge nditye iitopolwa oyindji yoshilongo. Iitopolwa yimwe oha ku kala kuna omwiidhi gwa gwana nenge onete molwashoka omvula oha yi kala tayi lokoko nawa.

Ngele owa longo iimaliwa oyindji nowa hala wukeyi tule kombanga yoye. Omuntu owu hole ngaa hoyi wa longekidha iimaliwa yoye nawa. Ano weyi tula muupandi kutya mbino ingapi naa mbiya ingapi.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina FNB. Oyina iinima ayihe yili itatu mbyoka tayi landithwa owala koodola dhaNamibia omayovi omulongo, omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga moNamibia ndjoka ya tseyika nawa Standard bank, otayi tseyithile oshigwana kutya momasiku sho gali omilongo ndatu omwedhi omutihamano omayovi gaali nomilongo mbali nantano, oyali ya gandja okakalata komusindani omunelago a lande oodhopi dhe.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard oyina omawunawa ogendji ngoka haga etelelwa kuukalata wombaanga oyo tuu ndjoka. Uuwanawa mbono ito wumono lwaali.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek, oyi li yi lile po oshigwana, onkene ota yi tseyithile oshigwana opo shi kuthe ombinga methigathano ndyoka li li ko. Omusindani omunelago otaka sindana oondola dhaNamibia eyovi.

Omahala gomangeshefelo ohaga kala gandhidhilikwa kutya ndjino ositola yedhina lyontumba. Natango ohapu kala pwandhidhilikwa kutya uuna toyimo oto endele peni.

MoNamibia omuna aantu oyendji ye hole oongeshefa. Ano aantu mbano oto adha yena uutala ya ningila omuzile taya landitha iinima yawo nomomutenya opo ya mone mo oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa FNB, oyina ofandithaelela yokila yokutalaleka ndjoka tayi monika N$7899.

Etambathano lyiimaliwa oha shi ningwa ngele omuntu to zi moshilongo shotumba wuka moshilongo oshikwawo, opo wu ka vule oku ka longitha iimaliwa moshilongo moka to kiiyadha

Ombanga yotango yopashigwana oyi na omauyelele ngoka taga gandjwa ngele owa hala oku uva uuyelele owundji dhengela onomola ndjika yongodhi 0819536262.

Uuna walonga iimaliwa yoye oyindji omuntu owuhole ngaa hopungula po yimwe waningila ngele opweyasha monakuyiwa; ano owiilonga oku kala to pungula iimaliwa yoye inolya owala tomana po.

Ngele owi iyadha wa hala oku ka talela po oshilongo shimwe shontumba, tozi moshilongo shoye wu uka moshilongo oshikwawo, tango owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa, opo wu pewe iimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Otuna omaludhi ogendji giimaliwa. Iimaliwa yimwe iikukutu omanga iimaliwa yimwe oya longwa momafo, nomafo ngano oge li ga yooloka, gamwe omatiligane, gamwe ogafa omambulawu, uumbulawu wegulu.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja oondola dhaNamibia N$ 500,000 kehangano lyono lyuunona opo tawu koko lyoka lya Amos Meerkat.

Ehala lili moNamibia koshitopolwa longo shaKavango ano koRundu, omuna ondoolopa hayi ithanwa Divundu nomehala muno otamu patululwa ombaanga ya NedBank.

Ombaanga mo Namibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek .Otayi lombwele oshigwana kutya oto vulu oku kala wuna ongodhi yoye ngoye wutale kutya owuna ko ingapi kombaanga yoye.

Omiti ohadhi longithwa iinima oyindji moka mwakwatelwa iipundi mbyoka hatu pakapo nayo . Omiti ohadhi tupe omizile noshowo ohadhi vulu okuhongwa tukuthemo iipundi oshowo iitaafula.

Aantu mboka yena uunongo womoonyala, uunene ngaa mboka ya ya koosikola dhopaungomba ohaya nduluka po iinima oyindji ngaashi iitaafula, niitaafula yawo ohayi longithwa okutenteka iikulya uuna aantu taya li.

Mo Namibia omuna omahala ogendji goma landithilo nomohala muno ohatu adhama mo iinima oyindji ngaashi iikulya, Ongaku oshowo iikutu ngweye mwene tohogolola kutya owahala okulanda shike.

Ombanga moNamibia ngoka hayi ithanwa Bank Windhoek, otayi tseyithile oshigwana kutya ngele owuli holongitha ombanga oyo tuu ndjoka oto vulu okupewa omukuli, ngweye wu kiikwathithe niimaliwa mbyoka.

Namibia oshilongo shimwe shina aakengeleli . Onkene ombaanga ndjino hayi ithanwa standard Bank otayi lombwele oshigwana opo shikale tashi landula kehe shimwe shoka taya uvu komalungula.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyina etseyitho lyuuka moshigwana, onkene kuuyelele wa gwedhwapo dhengela onomola ndjika yongodhi, 061 306083.

Ethimbo lyongashingeyi aantu oyena oondunda moka ya ya kundile aayenda nenge moka haya hungile ano monale aantu okwali yena iinyanga .

Ombanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Bank Windhoek otayi lombwele oshigwana mboka yena iitukutuku ya kuthe ombinga methigathano ndjoka tali ka kalako. Nomusindani omunelago oteki ivenena okakalata komahooli kongushu yodollar eyovi limwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka ya tseyika nawa nedhina First National Bank noya fupipikwa ta ku tiwa FNB oyi na osheetwapo shimwe shoka opo sheya po nongele owahala uuyelele owundji dhengela konomola yongodhi 0612992222.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB, otayi tseyithile oshigwana ngele ongweye nomuholike goye ndele kuna oombanga mpoka tovulu okupungula iimaliwa yoye, oombanga ndjika otayi ku yakula meendelelo.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard bank oyina oma tseyitho ogendji guuka moshigwana, onkene otashi ka kala oshipu ngele wayi mombaanga ndjoka yili po pepi nangoye, wu uve uuyelele wa gwana po.

Aantu mongashingeyi ihaa longo wee nuudhigu uuna taya yalulwa iimaliwa yawo ngele taya tula kumwe. Molwaashoka aantu mboka yena uunongo oya nduluka po uushina woku yalula.

Ehala lyoye lyomegumbo owa pumbwa okukala weli opaleka nawa, opo wu vule oku kala wuna ombili yokomwenyo. Oto vulu okulandela mo iitaafula oshowo iipundi okuza komahala gomalandithilo.

Ombanga yotango yopashigwana oyina etseyitho ndjoka lyuu uka moshigwana. Onkene ngele owa pitililwa po ino li uva, inda koshitayi mbaanga yikuli popepi nangoye.

Ombaanga moNamibia ndyoka hayi ithanwa Bank Windhoek oyili yina aantu haya kulula aantu momitse unene tuu aamati noyendji oyo aaKavango mboka haya popitha aantu taya ti "Ngapi wami"?

Oosikola dhongaashingeyi odho dhili hadhi pula iimaliwa oyindji. Onkene ombaanga yo Bank Windhoek oyili ye etela aavali olukeno. Onkene otayi tseyithile oshigwana kutya oto vulu okukutha ombinga methigathano ndyono tali ka kala ko to isindanene oodola dhaNamibia eyovi wuka kwathele okanona koye mosikola.

Oweshi koneka ngaa kutya oto vulu okulongitha ombaanga yotango yopashigwana inoo ya kombaanga ko kwene. To longitha owala ongodhi yoye naayihe otayi kala yili nawa melandulathano.

Omiti ohadhi kala miiheke nomomakuti. Odha simana molwaashoka ohadhi vulu oku hongwa . Ngele dha hongwa ohadhi ndulukapo iinima oyindji moka mwa kwatelwa iipundi.

Ino kala wuli megumbo lya mbwalangandja kalina kutya olina shike onkene matukila komahala gomalandithilo hoka haku adhika iinima oyindji ngaashi iitafula niipundi.

Pomahala gomalandithilo ohapa adhika oositola odhindji ngaashi oSuperMarket. Ohapa kala pena iinima oyindji tayi landithwa ngaashi omatalashe goombete niinima oyindji.

Owuna shoka wa pumbwa ndele kuna kutya otoshi adha peni ino kala wuli megumbo matukila kehala lyomangeshefelo hoka haku kala iinim oyindji nondi inekele kutya ito ziko inoo mona shoka to kongo.

Muuyuni awuhe otuna mo iimaliwa yomaludhi gi ili no gi ili . Shi ikwatelela koshilongo no shilongo . Ano otoyi yoolola kutya oyo shilongo shini molwa omathano ngoka ga thaanekwa ko.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja oodola dhaNamibia omayovi omathele gatano Kehangano ndyoka hali ithanwa Amos Meerkat Early Childhood Development.

Iimaliwa oyili yasimana mokukalamwenyo kwetu molwaashoka oyo hatu longitha tu gwanithe po oompumbwe dhetu ngaashi; okulanda iiyelelwa nosho woo oku tuma uunona wuye koosikola.

Mongaashi ngeyi aantu ihaya kala we yena iinyanga moka haya kundile aayenda yawo, ashike aantu oyena oondunda moka haya kundile aayenda yawo nohamu kala muna iitafula niipundi.

Iimaliwa oya simana, ashike ohayi zi puudhigu. Ano owu na okulonga nomazigudhe wuyi likole. Wu vule okulanda shoka wa hala.

Olundji pomahala gokwiiyuvitha nawa ohapu kala pu na iipundi nosho woo iitaafula, onkene ngele owa hala okuiyuvitha nawa omutumba opo gu li.

Opuna omahala gamwe gomalandithilo moka hamu kala tamu mbombolokele aantu oyendji ,naantu mbano ohaya yimo oyendji molwashoka iinima mbyoka tayi landithwa ohayi monika kombiliha eelela.

Ombaanga ndjoka hayi ithanwa Nedbank moNamibia, oya gandja olupandu komukwashigwana ngoka gwaNamibia ha teleke okapana oye ali omusindani dhingi.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana mboka yena uukalata wombanga oyo tundjoka wongeshefa ya kale taya longitha uukalata wa wo, opoya humithe ongeshefa yawo komeho.

MoNamibia omuna omaudhano ogendji moka mwa kwatelwa uudhano etanga lyookombadhi nosho wo etango ndjono ha li dhanwa koonyala kaakadhona. Onkene ombanga yotango yopashigwana otayi ithana aakwashigwana ya ka kuthe ombinga muudhano mboka ta wu ka kala ko.

Iimaliwa oyili pamaludhi ogendji, ka kele kwaashino iimaliwa ayihe ohayi longithwa owala pamukalo gumwe, hayi longithwa oku kandula po oompumbwe dhetu.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu, molwashoka oyo hatu longitha tuvule okulanda iimuna yetu tse tuyimune nenge okulanda iikulya tuvule okumona iipalutha.

Ombaanga moNamibia ndjoka hayi ithanwa Standard Bank, otayi lombwele oshigwana kutya ngele owu na oshitukutuku, oto vulu wu ka ilandela ko omatayela goshihauto shoye.

Ombanga ndjoka hayi ithanwa oBank Windhoek, ota yi lombwele oshigwana opo yi kuthe ethigathano ndyoka tali kakalako nomusindani omunelago ote kiisindanena okambo hoka ka shangwa "Egumbo lyotango".

Mokati ketu omuna omahala ogendji gomalandithilo ,nankene kehe gumwe oha hogolola kutya okwa hala aka lande peni, ongele ompa po pepi naye nenge ompa ko kule naye. Ehogololo olye.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Uuyuni owa huma komeho nuushina wokulongitha ngele aantu taya tula iimaliwa koombaanga dhawo opo wuli , ano ototulamo owala eshina tali yalula kutya ingapi.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa oFNB, eeno, oyi lile po oshigwana, molwashoka oya tula omashina momahala gomalandithilo ogendji moka aakwashigwana taya vulu okuilandela shoka ya hala.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka yatseyika nawa nedhina First National Bank noya fupipikwa takutiwa FNB oya gandja iimaliwa kehangano lyopaudhano.

Muuyuni omu na aantu mboka aanongo unene tu mboka ya ya kooskola dhopaungomba. Aantu mbono haya vulu okuhonga iihongomwa e taya eta po iinima ya yoloka ngashi ooskopa.

Ombaanga yotango yopshigwana ndjono hayi ithanwa FNB , otayi lombwele oshigwana opo ya longithe ombaanga oyo tuu ndjoka ngoye toningi omusindani omunelago . Kuuyelele wagwedhwapo inda koshitayi shombaanga oyo tuu ndjoka yikuli popepi nangoye.

Omuntu ngele wa longo nuudhiginini, oho pewa ondjambi yoye, shi ikwatelela kwaashoka walonga, ano oho pewa iimaliwa eto ka landa shoka wa hala, nenge wu iyuvithe nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana FNB otayi gandja omilandu dhili ndatu . Moka omuntu to vulu oku kala to pungula iimaliwa yoye . Kuuyelele wa gwedhwa po dhengela onomola yongodhi, onola ,ohetatu oyimwe nombali omigoyi dhili mbali noombali yeli yane.

MoNamibia omuna omahala ogendji gomalandithilo. Onkene ngele owuna shoka wapumbwa kuushi kutya otoshi adha peni inda komahala ngoka gomalandithilo itoziko ino mona shoka tokongo.

Iimaliwa oyili ya simana noonkondo adhihe, onkene kehe gumwe otalongo noonkondo opo amone oshimaliwa, amone iiyemo ano aka lande oompumbwe dhe.